Hayssanta beykko aazadizes i gizayssa gidikko gammo wogan oohtxho ooththidi dizaageti beettettes guussakko beetti shekka oyddo adeti deettes oyddo detappe isse punguzza maydi dizayssako besses guussakko punguza maydi oyddati shiqidi gonda lo'ekkide qilese besse guussakko.

hayssa misila bollata beeshin diza yaaze gizayssa gidikko keehi cora asati deettes etikka ootho eheesa gidikko oge pittishe beetettes eeta giddon kadetha koote maydi qeeso kumetha shurabe maydi dizoyssi dees

hayssa tammisila bolla beyashetizay oosupun asatakko oospun asata giddon oyddu addenne oyddu macati deettesko addeta giddon dumma du maynati mao maydeti deettesko qasseka indeta giddonka karetha sharbe qoodhera dugekidara santhe may7o maydara dawus guussakko